Kunofundira ndumure kwakasise kunge kune zvinhu zvekutambisa zvakawanda nenyaya yekuti ndumure dzinofunda maningi kana dzeitambisa zvekutambisa zvakasiyana siyana.

Anamai mumiganga yedu, anode kukarakadzire kuti ayendese anawo kuzvikora, kuyitire kuti afunde, akure ndxondo dzawo dzakapinza, kuyitire kuti vazovabatsira munemabasa.

Ana adoodore akasisire kuti aende kuchikora kundoone fundo yakakosha uye mumiganga yedu vantu vanofanire kudetseredza kuone kuti zvikora zvaakwa here?

Fundo yepashi pashi ndiwo mwongo unoite kuti vana vakure vakangwarira. Naizvozvo, mwana weshe unotarisirwa kuti aende kunofunda.

Fundo yepashi, yakasise kuti vana, vakwanise kufundire kune zvivakwa, zvakavakwe zvakanaka, kuitire kuti, vana vafunde vari panzvimbo yakachengetedzeka, kuitire kuti vasakuwara.

Vana va dodori vaka sise kuti vafundire muzvi kora zvakanaka kuitire kuti ndxondo dzavo dzikwanise kurodzwa vave vantu kwavo mune ra mangwana.

Vana vadodori vakasise kuti kana vari kuzvikora zvavo vafunde vachishandisa michina yechizvino-zvino kuitira kuti vakure ndxondo dzavo dzakapinza.

Vana vadoodori vanotarisirwa kuti vafundire pachikora chine zvekushandisa zvakakwana kuita kuti ndxondo dzavo dzikasike kupinza.

Fundo yepashi yakasise kunge iine zvekushandisa zvakakwana kuitire kuti vana vakure ndxondo dzawo dzapinza nechekare kubudikidza nefundo iyi.

Zvikora zvakasise kunge zvine pakuti vana vagare uye pekuti vanyorore kuitira kuti vana vafunde fundo yakanaka

Zvikora zvinotarisirwa kunge zviine mwekufundira mwakanaka uye mwakachena kuitire kuti vana vafunde pakanaka kuitire kurodza ndxondo dzavo.

Vantu vanofanira kufundiswa kuti vaziye nzira dzekudzivirira nadzo matenda akasiyana siyana zvino sanganisira kuita utsanana.

Muzvikora munofundira ana adodori munofanira kuti vana ava vapote veipuwa chikafu kuitire kuti vagare vaine utano hwakanaka.

Vana vadodori vakasisa kuti vaende kuchikoro kobeure pfungwa dzavo kuti vakure nghlondo dzakapinza vakwanise kubetsera munharaunda dzavo

Vana vanenge veiite fundo yepadera neyepadera-dera yacho , vakasisa kuti vafundiswe mabasa emaoko kuitire kuti vazodetseredza munharaunda dzavo kuite mabasa aya.

Zvikora zvepadera nezvepadera dera zvinotarisirwa kuti zvifundise vafundi zvichinyase kuita vafundi zvavanozoita kana vachinge vakumishando kuitira kuti vapedze chikora vaine ruzivo rwakapinza.

Dzidzo yepa dera neye pa dera dera pakona inofana kuitwa vantu vei ite mitambo uye veite fundo iyi vari muzvikwata kuitire kuti vadetserana paku pedza matambudziko aka siyana siyana.

Zvikora zvizhinji zvinofanira kufundisa vana kuti vazive mishando yemaoko kuti vazodetseredza nharaunda dzawo.

Vana varikuita dzidzo yepadera vanotarisirwa kuti vapihwe fundo inechekuita nekupedza matambudziko mumiganga yavanogara.

Zvikora zvedu zvinotarisirwa kuti zvifundise ana mabasa emawoko kuitire kuti vakwanise kuzodetsera muntaraunda dzavo kuita mabasa aya.

Munofundirwa nevedzidzo yepadera nevepadera dera makasise kunge muine pekugarira pakanaka uye pekunyorera pakanaka kutire kuti vantu vafunde zvakanaka vakagadzikana.

Fundo yepa dera neyepadera dera inofanira kuti ipakurire vafundi zvidzidzo zvakasiyana siyana zvinoita kuti ngqondo dzawo dzibeurike.

Dzidzo yepadera neyepadera dera yakasisire kuti ihlodze ndxondo dzevanthu kuitire kuti vakwanise kuzopedza matambudziko munharaunda dzedu.

Zvikora zvedzidzo yepadera neyepadera dera pakona zvinofanire kuti zvinge zviine zvikwanisiro kuitire kuti vantu vanenge veifunda vafunde veitoite mabasa acho.

Vadzidzi vanotarisirwa kunge vachishandisa zvinoshandiswa chizvino-zvino, kuitire kuti dzidzo dzavo dzive nyore, ndxondo dzavo dzirodzeke.

Vantu vanenge veyiite dzidzo yepadera neyepadera dera yacho vakasisa kuti varwe kurwa kune utano kuitira kuti nxcondo dzawo dzipinze uye kuti ivo vagare vaine utano.

Vafundi vari padzidzo yepadera neye padera dera vakasise kuti vafundire mabasa enyara kuitira kuti vazokwanise kushandise mabasa aya mumiganga.

Zvikoro zvefundo yepadera neyepadera dera zvinofanire kunge zviine zvekushandisa kuitire kuti varikuita fundo vafunde vaine zvakakwana.

Mabasa emaoko arikuoneka eifundiswe muzvikora zvakatekeshera nenyika uye hurumende iri kukurudzire vantu kuti vafunde mabasa enyara kuitire kuti vakwanise kuzozvishandira pachawo.

Fundo yepa dera ne fundo yepa dera dera yaka sise kuti iyitwe ku budikidza nge mitambo uye vantu vanenge vei funda vano fanire ku funda zvino ite kuti vakwanise kuzo detsera mu nharaunda dzavo.

Zvikora zvinofanira kunge zvine zvekushandisa panenge peifundiswa ana kuitira kuti ana akure achishandisa zvinhu zvaunenge achida kuzoshandisa muhupenyu kana achinge apedza chikora.

Vadziodzi vanotarisirwa kuti vadetserane pevanenge veiita fundo yepadera uye yepadera-dera kuite kuti vakwanise kurodza ndxondo dzavo.

Munoitirwa fundo yepadera neye padera dera pacho kunofanira kunge kuine zvekushandisa zvakakwana kuitira kuti vadzidzi vanase kuronza ngonxo dzawo.

Mumiganga medu makasisa kunge mune zvikora kuitira kuti vana vakure veienda kuzvikora vabatsirike kurodze nxondlo dzavo kuti vakwanise kuzoshanda mabasa.

Vamweni vana varikuita fundo yepadera varikuoneka veifundire pabanzi ngendaa yekuti zvikora zvevanofunda hazvina dzimba dzekufundira.

Mumuganga mwandinogara hamuna dzidzo yepamusoro izvi zvinoita kuti vana vaende koogara kunzvimbo dzisiri dzawo veifunda asi vana ava vanozosangana nematambudziko akawanda.

Fundo yepadera inofanirwe kuitwa vadzidzi veishandise mishina yechizvino zvino kuitire kuti vakwanise kuzoi shandisa mishina iyi.

Vana vakasise kuti vaende ko funda fundo yepadera kuitire kuti vakure vari vana vane ndxondo dzaka vhurika dzinozoita kuti vakwanise kutibatsira mu miganga yedu kupedza matambudziko.

Zvikora, zvaksise kuti zvidetsere ana ngefundo dzakasiyana siyana, kuitire kuti ana akure ndxondo dzawo dzakapinza.

Vana vari kuita dzidzo yepamusoro vanosisire kunge vakachena uye vachidzidzira pandau yakanaka kuitire kuti vagare vaineutano hwakanaka.

Mumiganga mwedu zvakakosha kuti tinge tiine fundo kuitira kuti vantu vafunde varodze pfungwa dzavo, vakwanise kuzoita mabasa akasiyana siyana munharaunda dzavo.

Vana vadoodori vanotarisirwa kuende kuzvikora kuti vawane fundo yepamusoro soro varodze nzxondo dzavo.

Zvikora zveshe munyika yeshe zvinofanira kunge zviine pekugara pakasununguka uye pekuti mudzidzisi akwanise kunyorera kuitire kuti basa rienderere mberi zvakanaka.

Vantu vano kurudzirwa kuti vadetsere muku ake zvikora kuitire kuti vana vasa hambe nzendo dzaka reba kuende ku zvikora.

Vantu vanofanire kuaka zvikora zvakawanda mumuganga kuitire kuti vana vadoodori vasahambe nzendo dzakareba koofunda.

Munofundire ana echikora munosisa kuti munge makakura makavhurika mwakajeka kuitire kuti ana afunde panzvimbo ineutano inorova mhepo.

Zvikora zvedzidzo yepadera zvinofania kuge zviine zvekushandisa zvakakwana uye vanoitise fundo idzi vanofanire kunge vakafundawo.

Vantu vanofanire kudetseredza kuake zvikora zvedzidzo yepamusoro soro kwete kumirira hurumende chete ngendaya yekuti hurumende inokone kunge isisna mare yekuzviita.

Muganga une vantu vane ngonxo dzakavhurika varikuoneka vachitsvaka zvikora kuitira kuti vana vaone pekufundira pakanaka.

Kunoitirwe fundo yepadera-dera, kunofanire kunge pakaakwa kuitira kuti vadzidzi vafunde panzvimbo yakakodzera, yakanaka, kurodza njere dzavo.

Kunoitirwa fundo yepadera-dera kunematambudziko ekushaikwa kwepekugara. Naizvozvo vantu vakawanda vanooneka veigara muimba imweyo.

Mishina yechizvino-zvino iri kushandiswa muzvibhedhleya zvedu, inokone kutovheneka munhu mumakodo ake, kana mungazi yake, kana munyama yake ,otoona kuti munhu une dambudziko rakati.

Fundo yepamusoro soro inooneke kumayunivhesiti kuitire kuti vadzidzi varodze ndxondo dzawo vakwanise kuzodetsera munharaunda

Vadzidzi veku yunivesiti vanofunde vachishandise mishina yechizvino zvino kuitire kurodze ndxondo dzavo vakwanise kuzoshanda zvakanaka.

Dzolidzo yepadera dera, inotarisirwa kunge ichioneke pasinde nemiganga mizhinji, kuitire kuti vantu vadzidze.

Vantu vanokurudzirwa kuende kuyuniversity kofunda zvakasiyana siyana, wozodetsera nyika yavo nekuita mishando inomurudza nyika kuti nyika isumuke.

Fundo yepadera-dera irikuoneka yeidetsera kuvhure ndxondo dzeana adoko mumiganga yedu uye vana ava varikuzo detsere kumurudza nyika yavo.

Fundo yepadera dera munyika inoonekwe kumayunivhesiti uye vandu vanotarisirwe kuti vambogumeyo muhupenyu hwawo kuti varodze ndxondo dzavo.

Dzidzo yepadera dera inooneka mundau shoma munyika mwedu, vana vazhinji vanoende kofunda kuretu kuti vaone dzidzo yepadera dera iyi.

Fundo yepadera dera inotarisirwa kuti idetsere vadzidzi kuti varodzere nxondo dzavo uye tinotarisira kuti kufundo idzi kunge kuine muchina yechizvino zvino yekufundise antu.

Fundo yepadera dera inofanira kuitwa paine zvikwanisiro zvakakwana kuitire kuti vanthu vanenge veifunda vanyatse kurodza ndxondo dzao kuitire kuti vakwanise kuzodetsera ntharaunda dzao mune ramangwana.

Fundo yepadera-dera iri kuoneka yeibetsera kuvhura ndxondo dzevantu, uye vantu vanenge vapedza kuita fundo yepadera-dera iyi. Vari kuoneka veibetsera kumurudza ntaraunda dzavo.

Vanthu vanofunda fundo yepamusoro soro ine chekuita nekugadzira kwemishonga vanofanira kunge vakapfeka zvipfeko zvekuzvidziirira kuitira kuti mishonga iyi isavarwarisa.

Nyika dzakabudirira dzinooneka dzeiake zviakwa zvakakura maningi. Kuitire kuti vanoite fundo yepadera-dera vafundire pakanaka, uye pane zvikwanisiro zvakakwana.